Leemu kohanima m-bɔŋɔ paɣaba ayi n-ʒi leemu maa n-tabili bia ka o gba ʒi leemu be meeti la be paɣa kpee ka be suhiri paligi.

Paɣa ŋɔ ʒimi tori boraade mini nyuli sokoro ka nohi zoriginda paɣa ŋun ʒi yaɣali maa ha tabila o shee ka ye liiga buluu ka so jinjiɛm sabinli ka ŋun pahi o zuɣu maa ʒi kuɣu zuɣu.

Paɣasara ayi ʒiya ka ye bi kali nachiinsi nɛma ʒiya ka bi niriba ayi gbubi ŋmani buhi bihi ka saaba be bi nyaanga bi niriba ata laasabu larimi

Doo mini bihi n-ʒia ka bɛ zaasa diri watamilo. Bipuɣimbihi maa yɛla liiga piɛla ka so jiinsi ka bidibibihi maa mi bi ye liiga ka gba so jiinsi. Doo maa pilila zipil' sabilinli ka mali zab' chaba.

diɛma laɣingu m boŋɔ bipuɣim bila ŋɔ nyaɣala daliga ka ŋmerili o yela liiga piɛlli ka piri namda ka di nyɛ zaɣa dozim nachimbihi gba be o nyaaŋa ka ŋun bala maa gbibi bolli

Teeku gbini mboŋɔ ka Kpikpal tihi saya ni tanti nima paɣasabili maa ʒila tanti maa gbini ŋmeri pohim ka doo ŋun be yaɣali maa duɣiri kom suumin puuli maani.

Tin puuni n bɔŋɔ, ka di mali tihi ni jiran bisa waɣila ka lɔɔrinim paaki. n ʒɛ jiran bisa nim maa gbuni, ka palli maa nyɛ pali ku ma jiran bisa maa nyɛla jiranbisa vela

Paɣiba ayi n-tɔri sakoro. Paɣ' kurili sani maa n-tɔra ka ŋun ʒi yaɣili maa mi yɛn lɛbigira. Bu' sabilinli mini bu' ʒee nti tabili nɔhi gba n-zaya ŋɔ.

Silimiinsi "family" n-laɣim n-diri ka nyura ni suhupiɛlli paɣ'so ŋun ʒi tuuli maa mini o bia ka bi'maa tiriti binshɛɣu wuhiri o zuɣusaa teebuli maa zuɣu bindira maa galisiya ni bi nyura.

Teeku gbini m-bɔŋɔ ka tinsi fulaakinima saya ka doo mini paɣa ni bia ʒia ŋmaari picha. Do' so ŋun ŋmaari ba picha maa yɛla liiga girin ka lahi pili zupiligu ka di gba nyɛ girin ni namda girin.

Naawuni jema shee n bɔ ŋɔ ka paɣ'kpamba laɣim ni bɛ jem Naawuni bɛ Zaa yela chinchini nɛma baŋ ʒi tooni ka ʒi gbariti chechenima zuɣu

Kom n chɛɛ kpɛ tiŋ ŋɔ ni ndi yiya maa ka tiŋ maa nima zaŋ datrllri suaŋ n garita do so ŋuni tam dariaa zuɣu maa yɛn lu mi mi maa.

Piibu piibu dabsili mboŋɔ ka salo piɛ foolii ni bɛ vooti paɣabn galisi kpe ka ban be ŋun vootiri maa nyaanga maa lihiri o ni vootiri shem.

Shinshɛɣu puuni m-bɔŋɔ ka di mali diɣi ni fannima ni laatinima ka mali bodua gba ni koba piɛla baanjira damdibu shee gba beni ni kom subu shee ka di be diɣi ni.

Paɣasara mini nachimba n laɣim kuliga ni n diemda kom ŋun za nudirigu ŋɔ polo yela liiga ka di nyɛ dozim "colour" niriba ayi bi ye liiga bipuɣimbili so ŋun ʒi yela neen' sabila ka nyaɣi baaji ka di nyɛ zaɣ'ʒee "colour".

Kom din bi zɔra n-dɔya ka loto shitɔɣu gba zaya ka bipuɣimbila ʒi tahali n-chana ka moto bara gba chana ni bindirigu kɔhibu shee ka tahali tam teebuli zuɣu.

Daa puuni m-bɔŋɔ. Meetinima maa varila nɛma niŋdi loori maa puuni. Paɣa ŋun zaya maa kɔhirila kom ka ŋun za o tooni maa kpabi bia. Chɛmsi m-pa loori maa zuɣu.

Du viɛlli m bo ŋɔ kuɣu shɛli din zaya maa nyɛla vokaɣili ka di takori ti maa nye diɣisi santa teebuli maa tamla gbaŋ zuɣu ka pichanim tabi dikpuni.

Tiŋ puuni n bɔŋɔ ka trafik nyɔ laati ʒɛɛ, ka lɔɔri nim zani. ka ti ban chan tiŋ soli ka bɛ doli zibira curose n baari garita,